Omongikazi bayakuqakathekisa ukuthi kube lezikhathi lapho abahlangana khona benze imihlangano yabo bengomongikazi befundisana, behlomisana njalo beselulekana mayelana ngemikhuhlani.

Kungumlandu kahulumende ukwakha izibhedlela ezaneleyo elizweni lokhu kuzancedisa ukwehlisa inani labantwana abafayo behlaselwa yimkhuhlane evame ukuhlasela abantwana.

Abezempilakahle nxa kukhona umbuqazwe ofana loCovid-19 balakho ukuzivala kusukela ekhanda kusiyafika enyaweni besenzela ukuthi bavikeleke bengatholi umkhuhlane lo

Kusemaphandleni lapha emakhaya abezempilakahle sebefikile ngoba umkhuhlane wobhubhane usungenile bazoncedisa ukuthi batshiye indawo le ihlanzekile.

Omama bayakhuthazwa ukuthi bahambise abantwana esibhedlela ngazikhathi zonke ukuthi bayehlowa ngodokotela. Lokhu kuzehlisa inani labantwana abafayo bebulawa yimikhuhlane evame ukuhlasela abantwana

Ngokwanda kwemikhuhlane ememethekayo ibangelwa yizibungu ezinengana ezinye ezidalwa yingcekeza omongikazi sebefundise abantu indlela ezifaneleyo ezokugeza izandla.

Ngenxa yokwanda kwemikhuhlane eminengi nengi abezempilakahle sebesebenza kanzima ekulapheni lekuhloleni imikhuhlane eminengi nengi etshiyeneyo omama abalabantwana abancane labo bayahlolwa.

Kulemikhuhlane eba ngumbhuqazwe eyandise ukuhlupha kakhulu indaweni yonke. Icovid 19 ngomunye umkhuhlane owahlupha abantu kakhulu ngakho kwasokumele ukuthi uhulumende abone ukuthi abantu bonke bayathola imithi yokuvikela lowu umkhuhlane.

emhlabeni kubakhona izikhathi ezinzima kakhulu ezifana lezikhathi ze COVID 19 lapho owasekumele khona abezempilakhle babone ukuthi bagqoke bavala bavitsha ukuze bangangenwa ngumkhuhlne we COVID 19 owawusuqede abantu

Lanxa ukuhlatshwa ijekiseni kuyinto ebuhlungu kakhulu. Kodwa akula ngenyi indlela. Kufanele ukuthi abantu bahlatshwe amajekiseni, ukuze bavikelwe emkhuhlaneni, kanye lekwelatshweni imikhuhlane etshiyeneyo.

Kukhanya umongikazi kumbe udokotela ovale amakhala kanye lomlomo ngemask ubonakala efaka umuthi ukuze ehlabe isigulani ijekiseni

Kuqakathekile ukuba uhulumende afundise abantu ngendlela zokuzivikela emikhuhlaneni. Lokhu kugoqela ukufundisa abantu ngendlela ezilula zokuzivikela emikhuhlaneni ezigoqela ukugeza izandla, ezigoqela ukunatha amanzi ahlanzekileyo.

Omama ngabantu abalothando lozwelo njalo umsebenzi wokunakekela abantwana bayawenelisa .Lokhu kwenza kubelula ukuba bathole umsebenzi endaweni ezigcina abantwana

Kuqakathekile ukuthi omama bafundiswe ngemikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantwana besesebancane njalo kuqakathekile ukuthi omama bavakatshele esibhedlela ukuze abantwana bayehlatshwa bavikele imikhuhlane engahlasela abantwana.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale bevakatshela esibhedlela kubomongikazi labo dokotela lokhu kuzanceda ukuba bahlolwe imikhuhlane etshiye tshiyeneyo evame ukuhlasela abantu abadala

Wonke umuntu ulalo ilungelo lokuyelatshwa kumbe ukuthola ulwazi mayelana lezempilakahle, odokotela ,omongikazi kanye labasebenza kwezempilakahle bayafundisa omama labanye abatshiyeneyo ngezempilakahle.

Umphakathi uyakujabulela ukuthi usethole amanzi ahlanzekileyo abawanikezwe yinhlanganiso yeUNICEF. Ngakho sebezathola amanzi ahlanzekileyo awokunatha.

Kulilungelo lomuntu wonke ukuthi enelise ukufinyelela ezempilakahle lapho uhulumende uyasebenzisa abasebenza kwezempilakahle ukuthi bafundise abantu bonke

Owezempilakahle ukhanya enathisa abantwana, asazi ukuthi banathiswa uchago kumbe yikuyini kodwa okukhanya kakhulu yikuthi abantwana bagqoke izikipa ezifananayo.

Abezempilakahle bahlezi bekhuthaza abazali ukuthi bahambise abantwana ezibhedlela ukuthi bayehlatshwa amajekiseni avikela ukumemetheka kwemikhuhlane evame ukuhlasela abantwana.

Wonke umuntu ulomlando wokulondoloza ezempilakahle ngakho abadala bathe gwaqa befundiswa mayelana ngezempilakahle. Ezempilakahle ziyadingakala ngaso sonke iskhathi

Umkhuhlane wemvukuzane usuqede abantu umhlaba wonke jikelele. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bedinge indlela zokuwuvikela, kukanti njalo abantu kumele bahlolwe masinyane .

Kulilungelo lomuntu wonke ukuthi athole amanzi ahlanzekileyo. Ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende abone ukuthi abantu balawo amanzi. Nangu umama uthwele amabhakede amabili amanzi uya ekhaya.

Abeze mpilakahle abakhathali ngokuhlangana besenza imihlangano yokuzithuthukisa mayelana lezempilakahle, ukwenzela ukuthi besuka lapho bayekhankasa befundisa njalo beselapha abanye

Kuqakathekile ukuthi uhulumende lomphakathi atholakala elizweni basebenzelane ndawonye kwezempilakahle ukuze abantu bonke elizweni bathole ukusizakala ekutholeni amapills kanye lemithi

Ukufunda kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo kuqakathekile ukuthi izisebenzi zikahulumende zifundisane ngezempilakahle lokunye okutshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi abesifazana labo babeyingxenye yalezimfundiso.

Odokotela labomongikazi ngabantu abalolwazi kwezempilakahle. Kuqakathekile ukuthi izibhedlela zonke zibe labodokotela ababili kumbe oyedwa ukuze abantu bathole usizo ngasikhathi sonke

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi ohulumende bonke bemazweni eAfrica babambane ekulwisaneni lemikhuhlane evame ukuhlasela izizalwane zeAfrica lokhu kuzancedisa ukwehlisa inani labantu abafayo njalo abagulayo.

Kuqakathekile ukuthi inhlanganiso ezehlukeneyo ezivela emazweni atshiyeneyo zincedise ngokokudla ikakhulu endaweni ezihlaselwe yimpi lokhu kuzancedisa ukugcina njalo lokulondoloza impilo zabantwana.

Kuqakathekile ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo okunatha ohulumende abanengi sebakubona kuqakathekile ukugebha izibholani emakhaya ngitsho lasemadolobheni lapho okuhlupha khona amanzi.

Amazwe amanengi e Africa sekubone kufanele ukuthi abambane ekulwisaneni lemikhuhlaneni eminengi ikakhulu ehlasela abantwana labadala. Lokhu sokuncedise ukwehlisa inani lemkhuhlane ememethekayo kulawo mazwe ase Africa

Kuqakathekile ukuthi abantu benathe amanzi ahlanzekileyo ngezikhathi zonke lokhu kuzayehlisa inani labantu abagula imkhuhlane ebangelwa yikunatha amanzi angahlanzekanga

omongikazi ngabantu abalolwazi olukhulu ngezempilakahle kuqakathekile ukuba izisebenzi zikahulumende zivakatshele ezibhedlela ukuze zamukele inhlupho ezihangana labo mongikazi labo dokotela

Kuqakathekile ukuthi odokotela babelolwazi ngemikhuhlane yabomama njalo omama kumele bethekelele ezibhedlela sikhathi sonke ukuze vayehlolwa imikhuhlane evame ukuhlasela omama.

Kuqakathekile ukuba uhulumende ancedise abantu ukuthola amanzi ahlanzekileyo. Lokhu kuzancedisa ukuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane egoqela umkhuhlane wesihudo.

Abasakhulayo kumbe intsha isihlala ikhathazekile ngaso sonke isikhathi. Abanye njalo sebethatha izidakamizwa. Lokhu njalo kubenza bengahlaliseki. Bacine besiba lomkhuhlane wengqondo.

Abasebenza kwezempilakahle baqakathekile kakhulu empilweni yomntwana kanye leyomzali nangu owezempilakahle ukhanya echasisela umama mayelana ngokutshisa komzimba komntwana.

Umkhuhlane wengqondo usutshabalalise impilo zentsha, ngakho kuqakathekile ukuthi uhulumende abone ukuthi abezempilakahle bayahambela kuzigaba ezitshiyeneyo bayefundisa abantu ukuze bahlale belolwazi olugcweleyo.

Ukufunda kuyinto eqakathekileyo ebantwini abatsha. Ngemva kokufunda benelisa ukuthola imsebenzi ehlukeneyo elizweni abahlala kulo. Njalo benelisa ukuthuthukisa impilo zabo izikhathi zonke.

Umkhuhlane wombhuqazwe we khovid 19 wabulala abantu abanengi kuzwekazi le Africa lanxa uhulumende wenza imzamo eminengi ukuze kuvikeleke ukufa kwabantu ngesikhathi umkhuhlane umemetheka.

Omama ngabantu abalothando njalo abaziyo ukunakekela abantwana . Kuqakathekile ukuthi omongikazi labodokotela babafundise indlela ezitshiyeneyo zokugcina abantwana ukuze bangahlaselwa yimikhuhlane.

Abezempilakahle bayawuthakazelela umsebenzi wabo laba abathathu abezempilakahle bakhanya bebobotheka lapho bekhangele imitshina lokunye okunenginengi abakusenzisayo esibhedlela

Indawo yeze mpilakahle kumbe amakilinika zindawo ezinhle kakhulu eziyakhiwe ngohlonzi oluphezulu, kukanti njalo zihlanzekile indawana yonke

Ubhubhane lwandise ukuhlukuluza abantu ngendlela ebuhlungu. Luhlukuluza labo abagulayo. Lubuye luhlukuluze kanye lalabo abasebenza kwezempilakahle. Ngakho kumele bagqoke, bavale bavitshe, ukwenzela ukuthi bazivikele ekuthatheni imikhuhlane kuzigulane.

Emakilinika kumbe ezibhedlela ikhona imibheda elamavili efuqwayo. Imibheda leyi bayisebenzisa ukuhambisa abantu abagula kakhulu.

Omongikazi odokotela kanye labazali bayabobotheka betshengisa uthando lapho umntwana omncane engezwa kuhle lokhu kwenzela ukuthi umntwana omncane benelise ukumelapha ngothando.

Nxa abantu bevakatshele emakilinika ngoba begula kumbe befuna ukuyahlolwa kumbe ukuvikelwa emkhuhlaneni kuqakathekile ukuthi bathole izitulo zokuhlala besalindele ukuhlolwa.

Kuqakathekile ukuthi ngazo zonke izikhathi abogatsha lwezempilakahle bakhankase, basondele ebantwini njalo bafundise abantu mayelana lokuziphatha kanye lokuhlanzeka.

Abakhubazekileyo kumbe abagogekileyo labo bayaludinga usizo kwabezempilakahle. Ngakho nxa kusenziwa imikhankaso balaso labo isikhathi lapho abafundiswa khona mayelana lemikhuhlane.

Isakhiwo lesi esisesibhedlela kumbe ekilinika, yisakhiwo esiyakhiwe kuhle, izivalo zakhona zilombala oluhlaza kukanti njalo emaceleni kukhona umbala omhlophe.

Ungangena ezindlini ezinengi ezesibhedlela kumbe emakilinika uzananzelela ukuthi kulemitshina tshina esetshenziswayo kubekhona amambodlela amancane abawasebenzisa ukufakela igazi lokunye okutshiyeneyo ukuze liyehlolwa.

Abezempila kahle ngabantu abadinga imitshina eminengi nengi yokusebenzisa nxa beselapha izigulani ngabantu njalo abasebenza ngokubhaliweyo balakho ukufaka imibhalo etshiyeneyo emdulwini

Ezibhedlela kumbe emakilinika kukhona imibhalo eyabe inamathiselwe emdulwini. Imibhalo leyo ngeyokuncedisa izigulane kumbe abafikayo ukwazi ukuthi indawo abangena kiyo iyenza ngokwani.

Kuqakathekile ukuba uhulumende akhe izikolo ezinhle kakhulu njengamakolitshi . Lokhu kuzaphathisa abafundi ukuba bathole imfundo yohlonzi lwaphezulu kakhulu .

Kuqakathekile ukuba isibhedlela kuhlale kuyindawo ehlanzekileyo. Lokhu kuyaphathisa ukubana izigulane zisile masinya njalo kuyaphathisa ukubana wonke umuntu oyethekelela isibhedlela afunde ngezempilakahle ukuze lapho ahamba khona ezinakekele ngokunjalo.

kungumlandu kahulumende ukwakha izibhedlela zohlonzi lwaphezulu lokhu kuzancedisa ukwehlisa inani labantu abafela ezibhedlela ngokuswelekala kwemitshina yalezi insuku

Kuqakathekile ukufundisa omama ngendlela ezehlukeneyo zokunakekela abantwana njalo kuqakathekile ukuthi omama behambise abantwana ezibhedlela ukuze beyelatshwe imikhuhlane etshiyeneyo ehlasela abantwana besesebancane

Ubuhle bezakhiwo ngeyinye yezindlela engabonakalisa ukuthuthuka kwelizwe kuqakathekile ukuthi uhulumende akhe izibhedlela azaneleyo ukuze kwehliswe inani labantu abafayo njalo abahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Bagqokike abantu amabhatshi amhlophe andiswe ukugqokwa ezibhedlela ngodokotela kukanti abanye abawagqokanga laba abantu nxa ubakhangele ungathi ngabezempilakahle.

Akula yinye indlela lapho omongikazi labo dokotela abangasebenza khona bengazange besebenzise imitshina. Bayasebenzisa imitshina isikhathi esinengi odokotela ngabantu abahlala bebala ukuze bengaphambanisi.

Ukusetshenziswa kwemitshina yalezinsuku kuqakathekile kwezempilakahle njalo amazwe amanengi aseyisebenzisa imitshina yenaleyi yalezinsuku ezibhedlela . Lokhu sekuncedise ukwehlisa inani labantu abafayo ezibhedlela.

ODokotela bangabantu abaqakathekileyo kwezempilakahle. Kuqakathekile ukuba bafunde bafike ezingeni eliphezulu. Lokhu kuzenza ukubana benelise ukusebenzisa imitshina yalezinsuku okuzabangela ukubana inani labantu abasilayo ezibhedlela libelinengi.

Imikhuhlane isiminengi kakhulu esihluphayo ukusa kwamalanga. Umkhuhlane wetshukela ngomunye osubhahile kundawo ezitshiyeneyo zomhlaba. Lapho umuntu esizwa ewoma ngaso sonke isikhathi kanye lokugijimela ukuya thambisa, ukuzizwa ediniwe lokunye okutshiyeneyo kutshengisa ukuthi umuntu uyabe elomkhuhlane wetshukela.

Ukukhipha isisu kuyinto engajabulisiyo kakhulu njalo enganhle ngakho odokotela abavumeli abantu abakhipha izisu kodwa bayabancedisa ukuzikhipha nxa kuyikuthi kulesizatho esiqinileyo esokwenza lokho.

Sezinengi inhlanganiso ezibambane lohulumende ngendaba zezempilakahle. Bayafundisa abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo. Babuye njalo bancedise ngamaphilisi, imithi kanye lokunye okunengi okufunekayo ezibhedlela.

Kusukela ngomnyaka ka2019 kubekhona umbhuqazwe weCovid 19 oqede abantu. Abezempilakahle bagijigijima bazama ukuhlaba abantu amajekiseni okubavikela ukuze baphephe.

Umkhuhlane wetshukela ukhathaza abantu abanengi kulezinsuku. Ungavikileka kalula umuntu engathatha izinqumo ezilandelayo. Ukudla kabili ngelanga le mbhida njalo ukunatha amanzi amanengi.

Kuqakathekile ukufundisa abantu abatsha ngemikhuhlane etholakala ngokuya emacansini besafunda eskolo. Lokhu kuzehlisa inani lemikhuhlane ethelelwana ngaleyo ndlela izikhathi zonke.

Amazwe amanengi asesebenzelani ndawonye ukulwisana lemikhuhlane eminengi ehlasela iAfrica. Lokhu sokuncedise ukwehlisa inani labantu bebulawa yimikhuhlane.

Abezempilakahle balomsebenzi omkhulu owokufundisa abantu mayelana lezempilakahle. Nangu umama uhleli lowezempilakahle , owezempilakahle uyamncedisa ukumfundisa ngezempilakahle.

Ezibhedlela kanye lemakiliniki kumbe endaweni zezempilakahle kukhona izindlu ezenzelwe ukulalisa labo abagulayo ukuze benelise ukuhlolwa ngodokotela ngaso sonke iskhathi baze babe ngcono.

Kuqakathekile ukuthi indawo ezikhangela ngezempilakahle izibhedlela kumbe amakilinika zihlanzeke ngasosonke isikhathi njalo kumele kube zindawo ezibukekayo.

Sebelethile owesifazane umntwana selaye lokhu kuletha ukubobotheka kubo mongikazi lamadokotela ambelethisileyo, osekusele yikuthi agcine kuhle umntwana.

Izibhedlela zindawo okumele zihlale zihlanzekile ngaso sonke isikhathi ngoba abagulayo kungakhathalekile ukuthi ngabadala kumbe abancane bayabuya bezobona abezempilakahle ukuze bethole usizo.

Odokotela abane abagqoke amablawuzi amhlophe kanye lamabhulugwe aluhlaza okujiyileyo bakhangela imitshina yabo abayisebenzayo esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi uhulumende akhe izibhedlela ezincane lezinkulu ukuze kwehlise inani labantu abagulayo njalo ngeyinye yezindlela yokubonisa ukuba ilizwe lithuthukile kumbe hatshi.

Umlandu kahulumende yikufaka ugetsi ezibhedlela zonke zelizweni. Lokhu kuqakathekile ngoba kuzancedisa ekusetshenzisweni kwemitshina yokwelapha izigulane esetshenziswa ngodokotela izikhathi zonke.

Kungumlandu kahulumende ukwakha izibhedlela ezaneleyo elizweni ukuze abantu bangachithi isikhathi esinengi besezibhedlela okungabangela ukumemetheka kwemikhuhlane eminengi.

Kuqakathekile ukuthi uhulumende akhe izibhedlela njalo athenge izimota zokuthwala izigulane lapha zehlelwe yingozi ukuze kwehlise inani labantu abafayo.

Kuqakathekile ukuthi ezibhedlela kuhlale kuhlanzekile njalo kubetha umoya ngezikhathi zonke okuzancedisa inani labantu abanengi ukuthi basile ngesikhathi esifaneleyo

Kuqakathekile ukuthi uHulumende akhe izibhedlela zibe zinengi, kugoqela lemakhaya . Lokhu kuzayenza abantu bengaminyani ezibhedlela. Njalo kuzayehlisa inani labantu abagulayo ezibhedlela.

Nxa uthutsha ukhangela esibhedlela kumbe ekilinika umuntu uyananzelela ukuthi kukhona ibhakane elikhulu eliyabe likhomba ukuthi isibhedlela leso kuthwa yikuyini njalo singaphi kwendawo.

Kubakhona imikhuhlane yesikhumba epheumela phandle ibonakale. Eminye yale imikhuhlane, iyabe itshengisa ukuthi ngaphakathi sekonakele. Ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu ayehlolwa esibhedlela.

umkhuhlane wemvukuzane usuhluphile umhlaba wonke jikelele umkhuhlane lowu ukhathaza abantu abanengi abanye babalawo emabeleni abanye njalo esibelethweni ngakho ikhona imitshina esetshenziswayo ukuhlola umkhuhlane lowu

Kuqakathekile ukuthi odokotela laboongikazi basebenze ndawonye ekwelapheni abantu ezibhedlela lemakilinika lokhu kuzayehlisa inani labantu abafayo ezibhedlela ngesizatho sokuswelakala kolwazi

Isiminengi imikhuhlane esihlukuluzayo njengabantu emhlabeni, lokhu kwenza ukuthi kubekhona isikhathi lapho esihlolwa khona imikhuhlane etshiyetshiyeneyo esihluphayo.

Saze sadubeia isizwe soluntu lonke jikelele. Abantu imikhuhlane yenhliziyo isibathwalise nzima. Ngakho bayavakatshela ezibhedlela, ngaso sonke isikhathi ukuze omongikazi, bahlole ukuthi ,inhliziyo zabo, zilokhe zipompa kuhle yini igazi,

Abantu bayahlaselwa yimikhuhlane eminenginengi etshiyeneyo. Bakhona abahlaselwa yimikhuhlane yamathambo kumbe eyamajoint. Imikhuhlane le iyabe idinga ukuthi abantu bayehlolwa.

Abezempilakahle nxa besemsebenzini bayancedisana ukwenzela ukuthi bahlomisane ngolwazi olutshiyeneyo, lokhu kwenza ukuthi izigulane ziphephe.

Ikhona njalo imikhuhlane yamathambo. Imikhuhlane leyi isiyandile kakhulu. Abantu abanengi bahlala bekhala ngokuqaqamba kwezinyawo kanye lamajoint. Lokhu sokusenza ukuthi abantu beyezibhedlela ukuyahlolwa.

kuqakathekile ukuba labo dokotela abaolwazi ezibhedlela zonke zelizweni lokhu kuzehlisa inani labantu abafayo ezibhedlela ikakhulu ezibhedlela zamakhaya bebulawa yikuswelakala kwabo dokotela abalolwazi

Nxa kukhona imikhankaso ekhangela kakhulu ngezifo ezifana lengculaza kumbe izifo ezifana lemvukuzane abezempilakahle bayafisa ukuthi abantu batshengise uthando kulabo asebegula

Umkhuhlane wamehlo ngomunye umkhuhlane obuhlungu kakhulu. Ngakho kuyadingakala ukuthi kubekhona izibhedlala zamehlo ezizahlola amehlo zibuye ziwagezise ukwenzela ukuthi umuntu akwanise ukubona.

Abantu sebethwele nzima ngemikhuhlane yenhliziyo ngakho ngaso sonke isikhathi omongikazi bayabe behlola abantu ukupompa kwenhliziyo ukuze abantu behlale bephephile

Imikhuhlane esihluphile ngalezinsuku eminye idalwa yilokho esikudlayo. Kulokudla okumele sikudle okuyikho okwakha umzimba. Ukudla okufanana lezithelo kanye lemimbhida.

Ngensuku zanamuhla abadala bangahlalahlala bayahamba ezibhedlela bayehlolwa ngenxa yokukhula imikhuhlane eminenginengi isibahlasela ikakhulu imikhuhlane yenhliziyo kumbe eyetshukela.

Ukuswelakala kwemithi sekungenza kubenzima ukuthi abantu basile esibhedlela. Kuqakathekile ukuthi uhulumende athenge imithi ibemnengi njalo yanele ezibhedlela ukuze abantu bathole usizo izikhathi zonke.

Odokotela ngabantu abafundileyo njalo kuthatha isikhathi eside okungaba yiminyaka eyisikhombisa. Akukhethi mhlobo bonke abansundu labamhlophe bayawufundela lowo msebenzi.

Odokotela labomongikazi ngabantu abalolwazi ngezempilakahle kuqakathekile ukuthi abantu babalalele ngesikhathi beyethekelele ezibhedlela njalo uhulumende kumele abaphathe ngendlela eqakathekileyo

Odokotela ngabantu abanakekelayo njalo abalothando kuzigulane. Le ngeyinye indlela ephathisa ukubana izigulane zisile masinya njalo zizizwe zamukelekile lapho zisezibhedlela kumbe emtholampilo.

Ngokwanda kholwazi khanye lethekhinoloji, izibhedlela lazozonge indawo ezikhangele ngezemphilakahle, sezilazo izindlu lapho okuhlolelwa khona abantu imikhuhlane etshiyeneyo. Izindlu lezi ziyabe zilemitshina eminenginengi esetshenziswa ngodokothela.

Ubesegula kakhulu umuntu omdala, ngakho wagijinyiselwa esibhedlela wafika wahanjiswa endlini yokuhlolela. Ukhona udokotela obambe umtshina ozama ukudingisisa ukuthi umuntu wenkosi engabe ebulawa yikuyini.

Kunzima ukuthi odokotela benelise ukubona isibanga semkhuhlane efana lemvukuzane ,ngakho kuqakathekile ukuthi kube khona ukusetshenziswa kwemitshina. Bayasebenzisa imitshina etshiyeneyo ukuhlola eminye imikhuhlane.

Ngokwanda kwemikhuhlane sekulokwanda kolwazi njalo kwezemitshina. Isikhona imitshina ehlola imikhuhlane etshiyeneyo etholakala ezibhedlela. Imitshina leyi isetshenziswa ngodokotela.

Indawo zokuhlolela imikhuhlane etshiyeneyo zihlala ziwaliwe ngaso sonke isikhathi njalo ayisuye wonke umuntu ongenayo kungena lowo ohlolwayo kanye lohlolayo.

Endlini zokuhlolela imikhuhlane etshiyeneyo, kukhona lapho indawo omongikazi labodokotela abatshiya belengise khona izigqoko zabo abazigqoka nxa beselapha kulezo zindlu.

Esibhedlela, endlini zokuhlolela imikhuhlane etshiyeneyo, odokotela labo mongikazi bayabhala imibhalo mayelana lezinto ezinenginengi ezigoqela ukuhlolwa kwabantu banamathisele ama phepha emdulwini

Abantu athwele magabha avuzayo ngendaba yemikhuhlane esivamile. ODokotela nxa beselapha abantu abagulayo bayagqoka izigqoko zokubavikela kusukela ekhanda kusiyafika enyaweni.

Odokotela lapho behlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo bayayidinga imitshina eminenginengi yokubancedisa ukuhlola lokuveza ukuthi izigulane zibulawa yini.

Odokotela ngabantu abalolwazi olujulileyo kwezempilakahle njalo kuqakathekile ukuthi isikhathi sonke banakakele izigulani ukuze zisile masinya zingabuyeli masinya esibhedlela.

Imitshina yalezinsuku efana le x-ray isincedise kakhulu ukwelapha imikhuhlane yamathambo njalo isincedise ukwelapha abantu abaqamuke amathambo besenza imisebenzi etshiyeneyo.

Amazwe amanengi asathuthukayo kugoqela eleZimbabwe sebeqakathekisa ukusetshenziswa kwemitshina yalezinsuku kwezempilakahle njalo lokhu sekuncedise ukwehlisa inani labantu abafayo besezibhedlela.

Odokotela ngabantu abalolwazi olujulileyo .Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi insuku sekwenze inani labantu abagulayo lehle ezibhedlela ikakhulu emazweni aseAfrica

Odokotela ngabantu abalolwazi kwezempilakahle njalo amazwe amanengi sebona kuqakathekile ukusebenzisa imitshina yalezi insuku ukuhlola abantu imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lokhu sokuncedise ukwehlisa inani labantu abagulayo njalo ababulawa yimikhuhlane leyi.

Nxa ufika esibhedlela uzananzelela ukuthi kuyabe kukhona ibhentshi lokuhlala izigulane lapho zimelele ukuhlolwa kumbe zimelele ukwelatshwa.

Nampa abezempilakahle, bayakhankasa. Bagqoke izikipa ezilithanga. Bakhangela umntwana omncane. Lokhu kwenza ukuthi abantwana bavikeleke emikhuhlaneni eminengi.

Odokotela ngabantu abalolwazi ngezempilakahle njalo kuqakathekile ukuthi omama bahlale besethekelela ezibhedlela ukuze bathole ulwazi ngendlela ezitshiyeneyo zokunakekela abantwana izikhathi zonke.

Amathuluzi kanye lemitshina esetshenziswa esibhedlela azwisiswa gcono ngomongikazi kanye labodokotela abayisebenzisa nsukuzonke imitshina leyi iyanceda ukuhlola imikhuhlane kanye lokwelapheni abagulayo.

Kulokungama mbodlela okuncuncuncu okusetshenziswa ngabezempilakahle. Bakusebenzisa ukuhlola imikhuhlane eminenginengi etshiyeneyo. Bayathatha igazi, izikhwehlela kumbe lokunye okutshiyeneyo bafake phakathi ukuze kuyehlolwa.

kubonakala insinjana ekhanya ukuthi isetshenziswa ngabezempilakahle odokotela labo mongikazi manengi amathuluzi asetshenziswa nxa kuselatshwa abantu imikhuhlane etshiyeneyo.

Kungabe kusesibhedlella kumbe ekilinika lapha okulomtshina khona olombala omhlophe, umtshina lo ulendawo encane lapho olombala khona oluhlaza.

Odokotela baqeqetshile njalo bayawuzwisisa kabanzi umsebenzi wabo. Ezibhedlela kuyasetshenziswa imitshina eminengi nengi ezwisiswa yilabo abayisebenzisayo.

Ungananzelela ezibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswayo. Zikhona izitulo ezihlala izigulane abagogekileyo kanye labobonke abafuna ukwelatshwa. Izitulo lezi zimnyama njalo zilamavili.

Abangasenelisiyo ukuhamba kuhle ngenxa yemikhuhlane ebahlaseleyo kanye lalabo abkhubazekileyo balazo insimbi abaziphiwa esibhedlela ezokubancedisa ukuthi bahambe.

Lapho umuntu esegula kakhulu kumbe umuntu ogogekileyo ongesenelisi ukuzihambela esambuzini odokotela labomongikazi balakho ukumnika isitulo esilamavili esiyabe silendawo lapha ahlala khona atshiye ingcekeza yakhe

Kukhona amagabha amane amagabha lawo avalwe aqina ngezivalo ezibomvu wona amagabha lawa alombala olithanga obukekayo.

Ngensuku zanamuhla odokotela umsebenzi wabo usuyenziwe wabalula, ngenxa yokusetshenziswa kwemitshina. Ikhona imitshina ezibhedlela, etshiyeneyo. Esetshenziswa ukuhlola nxa kuselatshwa abagulayo.

Odokotela nxa besezindlini zokuhlinza abantu abalemikhuhlane etshiyeneyo kumbe ababelethayo bayasebenzisa izigelo ezinkulu lezincane kanye lokunye okutshiyeneyo.

Nanku umtshina osukhona owokusebenzisa ezibhhedlela ngodokotela kanye labomongikazi umtshina lo umnyama kukanti phezulu uluhlaza okotshani

Kulemitshinatshina eminenginengi esetshenziswa ukuhlola imikhuhlane eminenginengi, etshiyeneyo ezibhedlela. Imitshina leyi isetshenziswa kakhulu ngoDokotela.

Kulezicathulo ezintathu ezilombala omnyama. Izicathulo lezi ziyabonisa ukuthi ngezigqokwa ngabantu abalenyawo ezibuhlungu abanye bangabe beyenyele kumbe abanye beqamukile.

Kuqakathekile ukusebenzisa imitshina yakulezi insuku ezibhedlela lemakilinika. Lokhu kuzancedisa ukwehlisa inani labantu abafayo ezibhedlela bebulawa yimikhuhlane enzima ukwelapheka.

Odokotela ngabantu abalolwazi kwezempilakahle njalo kuqakathekile ukuthi basebenzise imitshina yalezinsuku ekwelapheni izigulani ukuze kwehlise inani labantu abagulayo elizweni.

Kuqakathekile ukubana ilizwe lakithi libe lemitshina yalezinsuku esetshenziswa ukwelapha izifo ezitshiyeneyo. Lokhu kwenza inani labantu abalezifo ezazingelapheki endulo lehle.

Kuqakathekile ukuthi odokotela basebenzise imitshina ehlanzekileyo ngesikhathi beselapha izigulani lokhu kuzasiza imikhuhlane eminengi ingamemetheki ikakhulu leyi ethelelwanayo

Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku ekwelatshweni kwemikhuhlane eyehlukeneyo. Sekuphathise ukwehlisa inani labantu abagulayo. Eminye yaleyi imikhuhlane yayingelapheki kudala kodwa khathesi sisenelisa ukwelapheka kalula.

Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku ngodokotela labomongikazi sekuphathise ukwelapha imikhuhlane eyayingelapheki kudala njalo lokhu sokwenze inani labantu ababulawa yimikhuhlane leyi liyehle kakhulu

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela labo mongikazi ekwelapheni abantu ezibhedlela ,eminye yakhona mncane eminye mkhulu kodwa kuqakathekile ukuba bayithole ukuze belaphe abantu ngendlela efaneleyo

Izibhedlela ezinengi seziqakathekisa ukusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku. Lokhu sekuncede ukwehlisa inani labantu abagulayo ezibhedlela. Njalo sekuncedise ukwelapha imikhuhlane eyayingelapheki.

Kuqakathekile ukuba amazwe wonke abe lemitshina yalezinsuku yokwelapha kwezempilakahle. Lokhu kuzehlisa inani labantu abafayo ezibhedlela njalo kuzehlisa inani labantwana abafayo ngesikhathi bezalwa ezibhedlela ezinengi elizweni.

Ubuhlungu besifuba ngomunye umkhuhlane okhathaza abantu abanengi ngaso sonke isikhathi ngakho ke ikhona imithi enathwayo ukuze ipholise ubuhlungu lobu.

Amaphilisi amanengi ajayelekileyo ngalombala omhlophe kukantike akhona amanye amaphilisi alembala eminenginengi etshiyeneyo akhona aluhlaza okwebhakabhaka, akhona aluhlaza okujiyileyo akhona abomvana.

Minengi ke imihlobo hlobo yamaphilisi, akhona aluhlaza okwesibhakabhaka, abekhona abomvana okupangukileyo, abekhona amhlophe, abekhona njalo aluhlaza njengahlamvu. Ayimihlobo hlobo etshiyeneyo amaphilisi.

Kunengi okusetshenziswa esibhedlela okuhlanganisa amaphilisi, imithi ,amathuluzi, imitshina. Kukhona njalo amabhanditshi. Amabhanditshi omongikazi bayawasebenzisa ukwelapha labo abalezilonda, abenyelileyo kusiya phambili.

Sokukhona imithi eminenginengi etshiyeneyo, ikhona njalo imithi esiyigcoba esikhumbeni ukuvikela kumbe ukwelapha imikhuhlane efana lamaqhubu kanye kokunye okutshiyeneyo.

Amaphilizi aqakathekile kakhulu ekulondolozeni impilo zabantu. Ngaso sonke isikhathi umuntu lomuntu uzithola egula. Akhona anaphilizi angumbala omhlophe. Abekhona njalo aluhlaza okujiyileyo.

Nxa kulamakhaza abantu bajayele ukubulawa ngumvimbano kumbe ukukhwehlela. Ikhona imithi eminenginengi etholakala emafamasi eyokukhwehlela.

Ibhokisi leli elitshengisa ukuthi phakathi kulomuthi wokwelapha abantwana. Ibhokisi leli lilembala eminenginengi emihle etshengisiweyo phandle etshengisa ukuthi ngumuthi wabantwana.

Nxa umuntu esizwa ubuhlungu obukhulu emzimbeni akhona amaphilizi anathwayo awokwehlisa ubuhlungu. Amaphilizi afana lebhrufeni ngamanye amaphilizi ayehlisa ubuhlungu emzimbeni.

Sokulemithi eminengi nengi esikhona ezibhedlela, imithi leyi itholakala ezigubhini ezincanyane kubekhona njalo amaphilisi ayabe esema bhokisini Kanye leminye imithi etshiyeneyo

Nanti ibhokisi elitshengisa ukuthi yibhokisi elilomuthi osetshenziswa esibhedlela. Ibhokisi leli lilembala etshiyeneyo. Kukhona lapho elimhlophe khona kubekhona lapho eliluhlaza khona kubekhona lapho elibomvu khona kubekhona lapho elibhalwe ngamabala amnyama.

Ukukhwehlela kuvamile kakhulu ngeskhathi sezulu loba ngeskhathi somqando. Abantu bandise ukuthenga imithi yokukhwehlela ukuze bazelaphe emakhaya.

Imithi etholakala ezibhedlela iminengi kakhulu njalo isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo. Ikhona imithi esiyifaka ngokuyigcoba ibekhona eminye enathwayo.

Nanka amabhokisi amathathu alemibala etshiyeneyo. Amabhokisi lawa nxa uwakhangele abhaliwe ngamabala okutshengisa ukuthiamabala lawa aveza ukuthi imithi ephakathi yiyiphi.

Zinengi izibungwana ezidal a imikhuhlane emzimbeni yabantu. Abantu baba layo imikhuhlane efana lobuhlungu bamadlala ngakho akhona amaphilisi anathwayo okwelapha imikhuhlane leyi.

Kukhona izinto esithi singazibamba, kumbe ezinye kube yikudla esikudlayo okudala ukuthi sibe lemikhuhlane efanana lokulunywa emphinjeni, kanye lokunye okutshiyeneyo. Ngakho akhona amaphilisi lemithi yalokho.

Amaphilisi ayimihlobohlobo atshiyeneyo akhona amancane kakhulu, kubekhona njalo aphakathi laphakathi besekuba khona amakhulu wonke lawa amaphilisi inengi lawo liyabe limhlophe

Abezempilakahle abaqaqatshele ukwenza lokuhlola amaphilisi sebebuye lamaphilisi amanenginengi njengoba imikhuhlane ngensuku zanamuhla ilokhe isanda.

Sokungumlandu kahulumende ukuthenga imithi ezibhedlela zonke zelizweni imithi efana labo Diabetic Tussin iyancedisa ukwelapha umkhuhlane wokukwehlela njalo lobuhlungu besifuba

Ukutholakala kwemithi ezibhedlela kuyehlisa inani labantu abagulayo. Imithi efana labo"cofsils" iyancedisa ukwelapha isifuba njalo yenza umlomo unukelele kamnandi.

Kuyinto eqakathekileyo ukuthi uhulumende athenge imithi Eyaneleyo ezibhedlela okuzehlisa inani labantu abagulayo njalo imithi efana le cough syrup iyancedisa ukwelapha imikhuhlane yokukhwehlela

Kuqakathekile ukuthi uhulumende athenge imithi eyaneleyo ezibhedlela lokhu kuzancedisa ukwehlisa inani labantu abafayo ngenxa yokuswelakala kwemithi imithi efana labo Amlycure Ds iyancedisa ukwelapha umkhuhlane wofuba.

Kuqakathekile ukuthi izigulane zinathe amaphilisi ukuze zisile masinya. Omongikazi abanengi bayakukhuthaza lokhu, ngoba kuyavikela ukumemetheka kwemikhuhlane efana lengculaza.

Minengi imithi esetshenziswa ngodokotela labomongikazi ekwelapheni imkhuhlane, njalo kufanele leyo mithi ihlale endaweni eqondileyo ukuze ingawonakali.

Kuyinto enhle ukuba amaphilisi leminye imithi kutholakale ezibhendlela ngesikhathi sonke. Ukutholakala kwaleyi imithi lamaphilisi kuzanceda ukwehlisa inani labantu abaletshukela ikakhulu i glucorake

Kuqakathekile ukuthi abantwana bathole uchago olwaneleyo njalo olufaneleyo nxa besakhula lokhu kuzabancedisa ukuthi bavikeleke emikhuhlaneni etshiyeneyo evame ukuhlasela abantwana.

kuqakathekile ukuthi uhulumende athenge imithi lamaphilisi ezibhedlela zonke ezeliweni amaphilisi anjenge setral ayancedisa abantu abahlala bekhathazekile emkhumbulweni

Ohulumende abanengi sebekubona kuqakathekile ukuthenga amaphilisi lemithi ukuze kuhlale kukhona ezibhedlela lokhu sekuphathise ukuthi amaphilizi anjenge Amantadine abekhona ukuncedisa abantu abadala.

Kuqakathekile ukuba izibhedlela zonke zitholakale zilamaphilisi afana leMirtazapine tablets ukuze kwelatshwe abantu abangela ntshukutshu yokudla njalo abahlala becabanga kakhulu izikhathi zonke.

Kuyinto ebalulekileyo njalo enhle ukuthi uhulumende athenge amapills njalo ahlale ekhona ezibhedlela ngazikhathi zonke okugoqela i anastrozole eyelapha imkhuhlane evame ukuhlasela omama

Kuqakathekile ukuthi uhulumede athenge imithi eyaneleyo eyabantwana ezibhedlela lokhu kuzayehlisa inani labantwana abafayo ngesizathu sokuswekakala kwemithi lamaphilisi ezibhedlela isikhathi zonke

Kuqakathekile ukuthi izigulane zinathe amaphilisi ngesikhathi esifaneleyo. Lokhu kuzenza asebenze ngendlela njalo kuzavikela ukumemetheka komkhuhlane emulini lesigabeni sonke.

Kungumlando kahulumende ukuyakha izibhedlela ezifaneleyo elizweni. Lokhu kuzavumela omama ukuthi bavakatshele ezibhedlela ukuze bayehlolwa imkhuhlane etshiyatshiyeneyo evame ukuhlasela omama.

Abantwana abancane abasanda kuzalwa bayakudinga ukunakakelwa ngabazali babo kanye lokunakakelwa ngomongikazi kumbe bonke labo abasebenza kwezempilakahle.

Zinengi indlela zokuvikela abantwana emkhuhlaneni ngakho omongikazi balakho ukusondela ezigabeni behamba behlaba abantwana amajekiseni ukubavikela emkhuhlaneni efana lendingindi.

Kuqakathekile ukuthi omama abazitheleyo bayebelethela esibhedlela. Lokhu kwenza ukuthi omongikazi benelise ukuhlola abantwana abancane abazelweyo . Njalo bebakhangele ngaleso sikhathi besese bancuncuncu.

Abantwana abakhubazekileyo balazo izitulo abahlala kizo ezilamavili, ezibavumela ukuthi benelise ukufuqwa kumbe ukuzifuqa besiya lapho abafuna ukuya khona.

Abantwana abancane abafundayo bathwele i flag ye Rwanda batshengisa ukuthi bayakuthakazelela lokhu abakhankasa ngakho lowu abalaye ungumuntu omdala utshengisa ukuthi bakhankasa ngomkhuhlane we HIV and AIDs

Abantwana abancane bayakudinga ukunakekelwa ngabazali babo ngasosonke isikhathi. Balakho ukuwela engozini ezizenza ukuthi bagcine bethwalelwa esibhedlela, bayefakwa emtshineni ukuze banabululwe.

Abezempilakahle kukhona lapho ababhala khona egwalweni mayelana labantwana lokukhula kwabo kanye lokuvikelwa kwabo emikhuhlaneni engaba hlasela.

Abantwana abancane bayakuthakazelela ukuthi labo bezi thole besenza kumbe befundiswa imisebenzi efanana lokucitsha umlilo ,ukusetshenziswa kwemitshina yakhona .Kukanti njalo bayahlala ngasosonke iskhathi besondela abasebenza lokho .

Omongikazi ngabantu abalothando abasukumela phezulu lapho sokukhona imkhankaso yokuthi basondele ebantwini bayehlaba abantwana amajekiseni okuvikela abantwana.

Abantwana abancane abasakhulayo baqakathekile kakhulu kwabezempilakahle bakhona abane asebesebenze okwesikhathi eside beselapha bevikela abantwana emkhuhlaneni.

Ngokhekhe laba abanye bababiza ngokuthi ngabancane qha bagqoke impahla eziluhlaza okwamahlamvu babuya bagqoka lezikipa kumbe amayembe amhlophe.

Ukutshova ibhasikili ngenye yezindlela eyenza umzimba uhlale uqinile njalo legazi lihlale ligijima .Abantu abatsha konke labadala bayakhuthazwa ukuthi baphatheke emdlalweni etshiyeneyo yokutshova amabhasikili.

Kungumlandu kahulumende ukwakha izibhedlela ezaneleyo elizweni njalo lokuthenga imtshina efunwa ngodokotela lapho bebelethisa omama lokhu kuzanceda ukwehlisa inani labantwana abatshonayo ngeskhathi bebelethwa.

Odokotela ngabantu abaqeqetshe kakhulu kwezempilakahle, kuqakathekile ukuba abazali bahambise abantwana ezibhedlela ukuze bavikeleke emikhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana.

Imfundo iyinsika yekusasa labantu abatsha, Uhulumende kumele akhe izikolo ezaneleyo, ukuze abantu abatsha bathole imfundo, ukuze ikusasa labo libelihle.

Kuqakathekile ukufundisa umphakathi indlela zokuphatha abantu abagogekileyo njalo kuqakathekile ukubanika ulwazi lokuba abantu abagogekileyo bayafana nje labanye bonke abantu ukuze baphathwe ngendlela efaneleyo.

Umkhuhlane wenhliziyo kwesinye isikhathi ulakho ukumemetheka uze udale umkhuhlane wetshukela. Ngakho kuvamile ukuthi abantu ,bahambe bayehlolwa, ukutshaya kwenhliziyo, ukuze bathole ukwelatshwa.

Omama ababili bahlezi ndawonye batshengisa ukubobotheka mayelana lalokhu abafunda ngakho nxa ukhangelisisa kuhle uyananzelela ukuthi bafundisana mayelana lezempilakahle.

Odokotela ngaso sonke isikhathi, nxa besemsebenzini , beselapha abantu, bayabe begqoke amajazi amhlophe. Lanxa belawo amanye amauniform, amajazi amhlophe, yiwo abandise ukuwagqoka ngaso sonke isikhathi.

Kuqakathekile ukuthi abantu abadala bavakatshele ezibhedlela, ukuze bayobona umongikazi labodokotela. Lokhu kuzavikela ukuthi bangahlaselwa yimikhuhlane eminengi evame ukuhlasela abantu abadala ngenxa yokukhula.

Kungumlando kaHulumende ukunakekela abantwana abagogokileyo njengabo bonke abantwana njalo kuqakathekile ukuthi uHulumende abakhele izikolo ukuze ikusasa labo libe ngelihle.

Kuqakathekile ukuthi uhulumende athenge imithi lamaphilisi ezibhedlela zonke zelizweni lokhu kuza nceda ukuthi izigulane zithole usizo masinya njalo kwehlisa inani labantu abasezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu abatsha bafundiswe ngendlela ezinengi zokuzivikela imikhuhlane etholakala emacansini. Lokhu kuzayenza ukuthi inani labantu abalomkhuhlane wengculaza lehle kakhulu.

Kuqakathekile ukuba omama bethekelele isibhedlela ukuze bayohlolwa imikhuhlane emnengi evamileyo kubomama lokhu kungabancedisa njalo ekutholeni imfundiso yokuzivikela emikhuhlaneni leyi.

Omongikazi ngabantu abalolwazi ngokwezempilakahle njalo kuqakathekile ukuthi abantu abadala bethekelele ezibhedlela ukuze bayehlolwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo evame ukuhlasela abantu abadala

Kuqakathekile ukufundisa omama ngemikhuhlane ehlasela abantwana besakhula ngoba iminengi. Ukuthontisela ngeyinye yezindlela esetshenziswa ngodokotela ukwelapha ezibhedlela.

Nxa umuntu engezwa kuhle engabe watshaywa likhanda kumbe ephethwe ngumvimbano ulakho ukugijimela ekhemisi ayethenga umuthi.

Kuqakathekile ukuthi izitolo ezithengisa imithi zibekhona kuzindawo zonke ezilabantu njalo lapho ezikhona kumele kube khona amabhakane akhomba ukuthi zingaphi kwendawo.

Emakhemisi athengisa imithi yokwelapha kutholakala abantu abaqeqetshele ukuthengisa imithi . Ikhona imithi etshiyeneyo kanye lamaphilisi abantu bayasondela bathenge bayenatha emakhaya .

Izisebenzi eztolo ezithengisa ezithengisa imithi ziyayazi imithi ekuleyondawo njalo ziyenelisa ukubhalela abantu ukuthi bathathe wuphi umuthi kukanti njalo bayenelisa ukufaka kuhle imithi yabo ikhanye iceciswe ngendlela enhle

Izitolo ezithengisa imithi kumbe amakhemisi kumele ngaso sonke isikhathi zihlale zivuliwe ukuze lowo ongasezwa kuhle agijimele khona ekhemisi ayothenga umuthi okumelapha

Izitolo ezithengisa imithi yokwelapha abagulayo azithengisi kuphela imithi lamaphilisi, ziyathengisa uchago lwabantwana, ziphinde njalo zithengise ilambazi labantwana.

Kundawo zonke nje ezitshiyeneyo kukhona izitolo ezithengisa imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo izitolo lezi sizibiza ngokuthi ngamakhemisi ziyabe ziseduze lalapho okulabantu.

Izakhiwo zezitolo ezithengisa imithi, kumele kube yizakhiwo ezinhle ezibukekayo. Njalo kumele zibelamabhakane phezulu atshengisa ukuthi yindawo ethingisa imithi yokwelapha.

Indlela amakhemisi agcina ngayo imithi kanye lamaphilisi iyabukeka okwamagama. Bawabeka kuhle ngendlela ukwenzela ukuthi ongenayo akwanise ukubala ukuthi ngumhlobo bani owamaphilisi kumbe imithi.

Kuqakathekile ukuthi izitolo ezithengisa imithi zibe seduze labantu lokhu kuzehlisa inani labantu abafayo bebulawa yikuswelakala kwemithi elizweni.

Uhulumende kumele athenge imithi lamaphilisi okwaneleyo ezibhedlela ukuze kwehlise inani labantu abagulayo njalo abafayo bebulawa yikuswelakala kwamaphilisi lemithi ezibhedlela zelizweni .

Kungumlandu kahulumende ukuthenga imithi lamaphilisi okwaneleyo ezibhedlela zonke zelizweni. Lokhu kuzenza inani labantu abagulayo njalo abafayo bebulawa yikuswelakala kwamaphilisi lemithi kwehle.

Kuqakathekile ukuthi amazwe eAfrica enelise ukuzenzela imithi. Lokhu kuzehlisa inani lemali ehanjiswa phandle kwe Africa. Kuzancedisa ukuba isetshenziswe ekwakheni izibhedlela ezinengi ukuze abantu bathole usizo.

Abantu abanengi abahlala emazweni e Africa sebesenelisa ukuthenga umakhala ekhukhwini lokhu sekwenze indlela zokukhulumisana zaba lula phakathi kwabantu abahlala endaweni ezitshiyetshiyeneyo

Kuqakathekile ukuba abantwana nxa besakhula bevikeleke emikhuhlaneni eminengi, lokho kungenziwa ngokuthenga imithi etshiye tshiyeneyo ezenza ukubana kwelatshwe imikhuhlane engahlasela abantwana ngesikhathi besanakekelwa ngabazali.

Kuqakathekile ukuthi imithi etshiyeneyo itholakale esibhedlela lokhu kunceda ukwehlisa inani labantu abagulayo esibhedlela. Njalo kuqakathekile njalo ukuba uhulumende ayenze amaphilisi anjenge Terbinol abekhona esibhedlela ukwenzela labo abalomkhuhlane wokuswelakala kwenwele wehle.

Kuyajabulisa ukufundisa abantu ngendlela zokuzivikela emikhuhlaneni kubuye kujabulise ukubona abantu besondela lapho abeze mpilakahle bezozama ukubafundisa

Batshenile abezempilakahle. Bagqoke izikipa ezilithanga. Bafundisa abantu mayelana, lemkhuhlane etshiyeneyo. Omama abalabantwana labo bakhona. Ukuzeyelaphisa abantwana.

Umbhuqazwe uyasikhathaza kakhulu. Kubakhona ingculaza. Kube khona njalo icovid 19. Ngakho abantu kumele bazivikele ngazo zonke izikhathi. Ukuze bavikele ingculaza kumele abantu besebenzise ijazi likamkhwenyana. Kubuye njalo kusetshenziswe ama-masks.

Kulabantu abanengi ngaphansi kwetende okubonakala ukuthi kukhona okwenzakalayo ngezempilakahle ngoba kukhona odokotela omongikazi kanye labanye abatshiyeneyo abezempilakahle

Imikhankaso yezempilakahle ijayekile kakhulu kundawana zonke jikelele abancane kanye labakhulu bayahlangana lapho kukhankaswa kufundiswa abantu mayelana lezempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bengafundisi kuphela abadala bafundise lentsha kumbe abasakhulayo . Lokhu kwenza ukuthi bakwazi ukuzivikela emkhuhlaneni.

Nxa kulemikhankaso kumbe kuvikelwa emkhuhlaneni ethile abezempilakahle bangasondela ebantwini abayitshiyi imitshina efana leyokukhangela ukutshaya kwenhliziyo ukuze benelise ukuhlola izigulane ezinengi.

Abezempilakahle balakho ukukhankasa kundawo ezitshiyeneyo befundisa behlola njalo beselapha abantu kundawo ezitshiyeneyo bahamba bethwele amabhakane atshengisa lokho abahamba ngakho.

Uhulumende kumele athenge imithi lamaphilisi okufaneleyo njalo okwaneleyo ezibhedlela zonke zelizwe lokhu kuzancedisa ukwehlisa inani labantu abafayo bebulawa yikuswelakala kwemithi lamaphilisi.

Imfundo iqakathekile ebantwini abatsha njalo kungumlandu kahulumende owokwakha izikolo ezaneleyo elizweni ukuze abantwana bathole imfundo yohlonzi lwaphezulu okuzenza ikusasa yabo ibenhle.

Zikhona inhlanganiso ezikhona emhlabeni wonke jikelele ezincedisa kakhulu ngokukhankasa ngezempilakahle, ukwelapha kanye lokuvikela imikhuhlane etshiyeneyo.

Abezempilakahle ngaso sonke isikhathi balokukhuthaza lokugqugquzela abantu ngokugeza izandla abantu bayakhuthazwa ukuthi bageze izandla ngendlela eqondileyo njalo basebenzise isepa.

Kuqakathekile ukuthi izisebenzi zikahulumende ezisebenza kwezempilakahle zisebenzelane ndawonye ukuze zenelise ukuhlasela imikhuhlane evame ukuhlupha abantu njalo zenelise ukuba lolwazi olujulileyo kwezempilakahle.

Kuqakathekile ukuthi abeze mpilakahle bafundise abasakhulayo kumbe intsha mayelana lezo cansi babuye njalo babafundise ngokuqakathekalokuzivikela

Ngokwanda kwemikhuhlane ebangumbuqazwe imemetheke kundawo zonke zomhlaba abezempilakahle sebesenza besondela kakhulu ebantwini njalo beba fundisa njalo bebavikela kumukhuhlane leyi

kungumlando kahulumende ukwakha izibhedlela ezaneleyo elizweni lokhu kuzanceda ukwehlisa inani labantu abama emzileni ngesikhathe bethekelele amakiliniki kumbe izibhedlela

Uhulumende kumele aqhatshe izisebenzi ezinengi ezizafundisa abantu ngemikhuhlane eminengi. Lokhu kuzavikela ukumemetheka kwale imikhuhlane efana lengculaza leminye ehlasela abantwana.

kungumlandu kahulumende ukuqatsha odokotela labo mongikazi abeneleyo ukuze benelise ukufundisa umphakathi ngendlela zokuziphatha njalo lemikhuhlane etshiyeneyo engahlasela abantwana kanye labadala

Ukuhlabelela ngeyinye yezindlela engasetshenziswa ukuvikela abantu abatsha ukuze bangatholakali besenza imisebenzi yokuganga. Lokhu kuzehlisa inani labantu abatsha abatholakala besemajele njalo betholakala besenza imisebenzi engekho mihle.

Kuyinto eqakathekileyo ukuba odokotela bafundise umphakathi ngezempilakahle njalo lokuba baziphathe njani. Lokhu kwenza umphakathi uvikeleke emkhuhlaneni eminengi njalo umphakathi wenelise ukufundisa izimuli zawo ngendlela ezokuziphatha kahle.

Ukusetshenziswa kwemitshina yalezinsuku sekulethe umehluko omkhulu ekulatshweni kwabantu kwezempilakahle. Lokho sekwehlise inani labantu abafayo bebulawa yimkhuhlane eyayingelapheki kudala ezibhedlela.

izibhedlela kufanele zibe lenhlelo ezitshiyeneyo zokufundisa abantu ngemikhuhlane ehlukeneyo njalo lokumemetheka kwayo lokhu kuzanceda abantu ukuthi babe lolwazi ukuze bazivikele emkhuhlaneni leyi izikhathi zonke

Kuqakathekile ukufundisa Abantwana abangamankazana ,lokhu kuvikela ukuthi bangazithwali masinya, njalo bangahlukuluzwa ngamadoda athanda ukuhlukuluza amantombazana.

Kuqakathekile ukuthi uhulumende akhe izibhedlela ezaneleyo njalo aqhatshe omongikazi labodokotela abeneleyo ukuze abantu bengachithi isikhathi esinengi besesibhedlela lokhu kungenza imikhuhlane imemetheke.

Abantwana abancane bayaludinga usizo lwabazali kanye lolwabo mongikazi ngakho ngaso sonke isikhathi omama bayabathatha abantwana bebahambise ezibhedlela ukuze bayekwelatshwa.

Lapho ozithweleyo isisu sesisikhulu uyabuya lomkakhe bezozama ukuhlola ukuthi umntwana abalaye ngoyini njalo sekhule okungakanani. ODokotela abaqeqetshele lokhu bayasebenzisa imitshina ukuba babahlole.

Abesilisa labesifazana abathandanayo bayakhuthazwa ngaso sonke iskhathi ukuthi nxa besiya emacansini bazivikele ngokusebenzisa ijazi lomkhwenyana

Abogatsha lwezempilakahle bayabhala izingwalo ezimayelana lempilakahle. Lezi ingwalo ziyaphiwa abasakhulayo Kanye labadala ukuthi babale bazihlomise.

Kuqakathekile ukuthi udokotela basebenzise imitshina yalezinsuku ekuhloleni omama abazithweleyo okuzancedisa ukwehlisa inani labantwana abafayo bebulawa yimikhuhlane evame ukuhlasela abantwana abancane

Lanxa ukubeletha kuyinto enzima kangaka ,kodwa kuyabajabulisa omama abanengi ukuthola ingane encane njalo oDokotela bathi kuqakathekile ukuba umama ayiphathe ingane ngemva kokubeletha ukuze kuqiniswe ubudlelwano.

Kulilungelo lomuntu munye ngamunye ukuphatheka kwezo mbangazwe. Loku khetha ibandla afisa ukuba libuse. Kusiya ngokuthi lithembisani abantu ngesikhathi lifisa ukukhethwa ukuba lithungamele abantu.

Ababalisi ngabantu abafundileyo njalo abalolwazi kwezemfundo. Kuqakathekile ukuba uhulumende abanakekele ukuze benelise ukufundisa abantwana. Ikusasa yabo ibe ngenhle.

Kuqakathekile ukuba odokotela labomongikazi bafundise omama indlela ezehlukeneyo zokuvikela ukuzithwala ezinjenge loop, ukuze bangazali abantwana okungekho enhlelweni zabo.

Kuqakathekile usebenzisa imitshina yalezinsuku ukwelapha abantu abalemkhuhlane eyehlukeneyo. Lokhu kungancedisa ukwehlisa inani labantu abatholakala besezibhedlela okwesikhathi eside.

Ukuzivoxavoxa kuqakathekile kakhulu ngoba, kwenza ukuthi umuntu enqabele imikhuhlane eminenginengi efana lowenhliziyo, owesilisa ogqoke ezimnyama ukhanya ezivoxavoxa kakhulu.

Imidlalo iqakathekile kakhulu ekugcineni umzimba womuntu uhlambulukile. Kukanti njalo ezemidlalo zilakho ukuba yingozi lapho omunye esenge esewele engozini omongikazi kumbe abezempilakahle bayasondela leFirst aid kit bezomelapha.

Abenza imidlalo etshiyeneyo efana lokugijima kumbe ukudlala ibhola balakho ukulimala ngesikhathi besenza imidlalo. Ngakho abezempilakahle balakho ukubahlola ukuze benelise ukubelapha.

Odokotela ngabantu abalolwazi kwabezempilakahle njalo kuqakathekile ukuba labo empilweni lokhu kuzehlisa inani labantu abafayo bebulawa yikuswelakala kwabo dokotela elizweni kumbe ezibhedlela.

Abadlali bemidlalo etshiyeneyo ehlanganisa ibhola kanye lokugijima balakho ukulimala lapho bedlala omunye uselimele unyawo ngakho abezempilakahle sebesondelile ukuba bamelaphe.

odokotela bavame ukukhuthaza izigulane ukuthi badle ukudla okutshiyeneyo okugoqela izithelo zeganga kanye lezithelo ezilinywa ngabantu ngekhaya lokhu kuyancedisa izigulane ukuthi zisile masinya ziphume esibhedlela

Ukuvuka unatha amanzi ekuseni kuyancedisa ukengezelele igazi emzimbeni. ukuvuka ugijima ekuseni kubalilekile, ngoba kuyancedisa umzimba ukuthi ube lempilakahle isikhathi sonke njalo ungahlaselwa yimikhublane.

Odokotela ngabantu abaqeqetshe kakhulu kwezempilakahle , abantu abansundu sebesenelisa ukuwufundela lomsebenzi, emazweni amanengi e Africa ,kukanti kudala babengenelisi ngesizatho sokuswelakala kukazibuse

Ohulumende abanengi sebehona kuqakathekile ukuthenga imitshina yakulezi insuku ukuze ibekhona esibhedlela. Leyi mitshina sincede ukwehlisa inani labantu abagulayo njalo ukwelapha imikhuhlane eyayingelapheki.

Ngensuku zanamuhla ezesimanjemanje odokotela labamongikazi sebesebenzisa imitshina etshiyeneyo ikhona njalo imitshina omakhala ekhukwini ama computer lokunye okutshiyeneyo abakusebenzisa ukuxhumana

akulandlela odokotela abangasebenza ngayo kuhle ngensuku zanamuhla kungela kusetshenziswa kwemitshina iminengi imitshina esetshenziswayo esetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo njalo ukwenza izinto ezitshiyeneyo kwezempilakahle

Abezempilakahle emakilinika lasezibhedlela sebesebenzisa omakhalekhukhwini. Omakhalekhukhwini laba babasebenzisa ukufaka imininingwana yabantu abafikileyo bezokwelatshwa.

Imitshina eminengi iyasetshenziswa lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo ikhona imikhuhlane ekhathaza abantu ngesikhathi esifitshane kodwa iqede abanengi ngakho iyahlolwa endaweni lezi zokuhlolelwa

sibona umfanekiso otshengisa indawo lapho okusebenzela khona odokotela njalo utshengisa leminye imitshina esetshenziwa ngo dokotela nxa besemisebenzini kutshengiswa njalo ibhatshi eligqokwa ngo dokotela nxa besemsebenzini elimhlophe.

Odokotela sebelakho ukusebenzisa amakhompiyutha kumbe omakhalekhukhwini ukuze baxhumane labantu bezindawo ezitshiyeneyo. Omabonakudw labo bayabancedisa kakhulu.

Minengi imitshina esetshenziswa ezibhedlela ngomongikazi labodokotela. Lapho bezangena endlini zokuhlinza abantu abagulayo ukuze babathunge sebebelaphile, kukhona izigelo lokunye okunenginengi abakusebenzisayo

Ukusentshenziswa kwemitshina yalezinsuku ekwelapheni imikhuhlane sekwenze izigulane ezinengi zasila masinya, njalo sekuncedise ekwehliseni inani labantu abatholakala ezibhedlela izikhathi zonke.

Kuqakathekile ukuthi abantu abatsha befunde lokhu kuzobaphathisa ekwenzeni imisebenzi abayifisayo ukuze ikusasa labo libengelihle njalo ukuze benelise ukugcina imuli zabo.

Odokotela ngabantu abalolwazi lwezempilakahle. Abantu abamnyama labo sebesenelisa ukuwenza lomsebenzi kumbe ukuwufundela. Inengi labo basebenzisa imitshina yalezi insuku ekwelapheni abantu njalo ekuhloleni abantu.

Umhlafutho lawo yisihlahlakazana abantu abasihlanyelayo esibancedisayo ekwelapheni imikhuhlani etshiyeneyo. Zikhona ezinye izihlahlakazana ezifana le moringa abantu lazo bayazisebenzisa.

Kuke kwabakhona isikhathi lapho abantu akade bengela ndaba khona lemithi yesintu kodwa ngenxa yokutshintsha kwesikhathi abantu sebenanzelele ukuthi imithi yesintu iqakathekile, sebesebenzisa amahlamvu aluhlaza tshoko ekwenzeni imithi etshiyeneyo

Abantu abanengi umhlaba wonke jikelele sebenanzelele ukuqakatheka kwemithi yesintu. Ngakho sebesenza ukuthi bagcine kuhle izihlahla kumbe izihlahlakazana ukuze bethole imithi yesintu.

Minengi imithi yesintu imithi leyi ithathwa ezihlahleni ezitshiyeneyo ibuye ithathwe kuzihlahlakazana iyancedisa kakhulu nxa umuntu egula eminye incedisa nxa umuntu ekhwehlela.

Akhona amaluba alombala oyibubendenyana amaluba lawa ayasetshenziswa ekwenzeni imithi yesintu yokwelapha Izifo ezinenginengi.

Indlela imithi yesintu esisetshenziswa ngayo ngensuku zanamuhla iyathathekisa njalo iyancomeka, abantu sebesenelisa ukugcina kuhle izihlahla zemvelo ngoba besazi ukuthi zibapha imithi.

Zikhona izihlahlakazana umuntu ongazikhangela aziyeyise ezibone engani azila msebenzi otheni emuntini kukanti lezo zihlahla ziyasebenza kakhulu ekwelapheni.

Imithi yesintu siyithatha ezihlahleni, kumaluba. Kumbe kukuzihlahlakazana lmithi leyi iqakathekile ngoba eminye yakhona iyasincedisa ekwenzeni amafutha okugcoba, ukuze sivikele imikhuhlane yesikhumba somuntu.

Abantu bangakha amahlamvu baxoze amaxolo kumbe bathathe impande zezihlala bayakuwomisa konke lokhu bakuchole kube yimpuphu ukwenzela ukuthi bakusebenzise njengo muthi wesintu

Zikhona izihlahla esizithatha njengezihlahla zemvelo. Izihlahla lezi ziyazimilela zodwa egangeni. Abazi ngemithi yesintu balakho ukuzilanda beyedinga amaxolo kumbe amahlamvu loba impande benze imithi ngazo.

Izithelo ezinengi ziyenza imithi eminenginengi eyokwelapha ngendlela yesintu. Abanye balakho ukuthatha izithelo bahlanginise loluju ukuze bakhiphe umuthi.

Ngokwanda kwemikhuhlane umhlaba wonke jikelele isikhona njalo imikhuhlane elimaza isikhumba somuntu ngakho sebebone kufanele ukuthi balungise amafutha besebenzisa imithi yesintu.

Asebelolwazi olunengi mayelana lemithi yesintu balakho ukuphuma ijumo bayekukha izihlahlakazana kumbe izihlahla loba amaluba bawomise besebelindela ukulungisa imithi yesintu.

imvelo kumbe izihlahla zasendle ziqakathekile kakhulu ngakho abantu ngalezi insuku bazihlanyela emagumeni ukwenzela ukuthi benelise ukuthola umuthi wesintu

Indawo ngendawo ngokutshiyana kwezindawo njalo kukhona imithi yesintu etshiyeneyo. Kulezihlahlakazana ezilamaluba kubekhona izihlahla ezinkulu. Abanikazi baleyondawo bayabe bezisebenzisa ukwenza imithi yesintu.

Ichena yisihlahlakazana esiqakathekileyo kakhulu, njengomuthi wesintu. Sebekhona abakwanisa ukulungisa imithi besebenzisa ichena. Abanye basebenzisa ukugcoba. Abanye ukunatha.

Imithi yesintu ihlanganisela izihlahlakazana zeganga, izihlahla kumbe amaluba ibuye ihlanganise njalo izithelo kanye lezilimo ezitshiyeneyo ezifana labogarlic laboginger.

Imithi yesintu isivamile kudawana ezinengi zomhlaba abalimi labo sebekhona abahlanyela izihlahlakazana amaluba kanye lezihlahla ukwenza imithi yesintu

Ngensuku zanamuhla imithi yesintu isivamile njalo isisetshenziswa ngabantu abanengi. Inyosi lazo ziyasinceda kakhulu ekusepheni uluju esilusebenzisa ukulunatha lapho sibulawa yisifuba.

Kukhona imithi yesintu esilungiswa kuhle ithi ingalungiswa kuhle ifakwe emagabheni kanye lezimbodleleni ezitshiyeneyo njalo ibhalwe kuhle ukuthi ngeyani.

Manengi amakhampani alungisa amafutha lemithi esetshenziswa endaweni ezehlukeneyo njalo asetshenziswa ngabantu abatshiyeneyo agoqela lawa asemifanekisweni oUltra N2.

Ichena yisihlahlakazana esitholakala egangeni. Abanye ngensuku zanamuhla sebesihlanyela emagumeni abo. Isihlahla lesi siyasetshenziswa ekwenzeni imithi enathwayo kanye lokugcoba.

Kuqakathekile ukuthi izigulane zithole imithi efaneleyo ukuze zisile masinya. Imithi yesintu ngeminye engasetshenziswa ukusilisa izigulani njalo iyatholakala lula njalo ngentengo ephansi.

Ukusetshenziswa kwemithi yesintu ngokunye osokuncedise ukwehlisa inani lemikhuhlane eyayingelapheki kudala. Labanye odokotela bayavumelana lakho ukuba imithi leyi isiphathise kakhulu ekwehliseni inani labantu ababulawa yimkhuhlane leyi.

Ukugcina izihlahla kuyinto eqakatheke kakhulu kithi abantu. Amaluba enza indawo ihlale ibukeka njalo ibe lomoya ohlanzekileyo esiwuphefumulayo izikhathi zonke.

Izolo okhokho bethu bebesebenzisa imithi yesintu ngaso sonke isikhathi kungakabi khona imithi yesimanje manje. Sike sayilahla imithi yesintu kodwa ngensuku zanamuhla sesiyi sebenzisa siyathatha amahlamvu ezihlahla afaneleyo

Izihlahlakaana ezisetshenziswa njengemithi yesintu zilihlaza tshoko zitshengisa impilo lokhu kuveza ukuthi ndawo leyi ilezulu elinengi ngakho abantu bathola imithi yesintu emihle

Kulendlela imithi yesintu elungiswa ngayo. Indlela le yaziwa yilabo abazi kabanzi ngemithi yesintu. Bayayithatha ezihlahleni bayiwomise, bangawomisa lowomuthi bayawuchola.

Ingiga iyasincedisa kakhulu lapho silungisa imithi yesintu ngoba eminye imithi yesintu idinga ukuthi iwonyiswe ibisigigwa ibeyimpuphu ukuze senelise ukuyisebenzisa.

Kukhona izihlahlakazana ezizimilelayo abantu abanengi bayazazi ngamabizo ngoba bezisenzisa njengemithi yesintu. Ayathathwa mahlamvu alezo zihlahlakazana agigwe ayenzwe imithi yesintu.

Zikhona izihlahlakazana ezibizwa kuthiwa yi 'mint' ngesilungu kube khona njalo ezinye izihlahlakazana zemvelo ezizimilelayo ezisipha imithi yesintu

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bakwazi ukusebenzisa imithi yesintu ngendlela efaneleyo kumele nxa benatha imithi leyo basebenzise isilinganiso esifaneleyo.

Ungathatha ilemoni uhlanganise lejinja umsobho wakhona uwugoqoze ube usunatha amanzi akhona akhudumalayo. Lokhu kuyelapha umkhuhlane womvimbano kanye lowophepha.

Amaluba sandise ukucecisa ngawo emagumeni. Kukanti ke njalo bakhona abawasebenzisa ukuyelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Bayawathatha bawawomise bawagige.

Abantu abanengi abathandi ukudla imbuya ngezizatho zabo ezitshiyeneyo. Kodwa imbuya ingumuthi emzimbeni ikakhulu kulabo abalemkhuhlane yenhliziyo kumbe owetshukela.

Ngokusa kwamalanga iyaphuculwa imithi yesintu imithi leyi ithathwa emalubeni ezihlahlakazeni kanye lezihlahleni ezitshiyeneyo iyagigwa ilungiswe ifakwe emambodleni atshiyeneyo.

Nxa sibona izihlahla kazana kumbe amaluba .Ngaso sonke isikhathi sicabanga ukuthi yizihlahlakazana nje ezizimilelayo .Kukantike izihlahlakazana lezi umlimu usiphile ukuthi senze ngazo umuthi.

Izihlahlakazana ezinengi ziyasincedisa kakhulu emakhaya ukusinika imithi etshiyeneyo ikakhulu izihlahlakazana sizisebenzisa lapho sikhwehlela kumbe silomvimbano.

Endulo imithi yesintu ibiqakathekiswa kakhulu. Ngensuku zanamuhla njalo imithi yesintu isivamile. Balakho ukuyilungisa kuhle bayichole bayifake emagabheni ithengiswe.

Abazi ngemithi yesintu bayagqugquzela befundisa abantu ngokuqakatheka kwemithi yesintu, abantu kumele bayazi imithi yesintu lokuthi isebenza njani.

Izihlahla ziyimvelo esiyiphiwe ngumdali ngakho kuqakathekile ukuthi sizigcine kuhle ukuze umvelinqangi akuthabele lokho lezihlahla lezi kumele sizisebenzise ukwenza imithi nxa sigula

Abalimi bayakhuthaza kakhulu abantu ukuthi nxa behlanyela ezindaweni abahlanyela kizo bangakhohlwa ukuhlanyela amaluba kumbe izihlahlahlakazana ezincedisa abantu nxa begula.

Abanye abantu balokhe bengakananzeleli ukuthi izihlahla zilusizo kakhulu ekusipheni imithi yesintu . Kukanti ke njalo le mithi yesikhiwa inengi layo yenziwe ngezihlahla.

Indawo lendawo ilezihlahla zayo ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngendlela etshiyeneyo. Lapho umuntu ekhona ikakhulu abahlala emakhaya kumbe emaphandleni, balezihlahla ezinengi abazisebenzisayo ukwenza imithi yesintu.

Ngokwanda kwemikhuhlane abantu baqhubekela phambili besebenzisa imithi yesintu. lzihlahla sezihlanyeliwe, zekela, zakhula, zabazinde. Ukuze abantu benelise ukuthola imithi eyeneleyo.

Imithi yesintu iminengi okwamagama. Abayaziyo balakho ukuhamba beyeyithatha egangeni bayomise, bayigige kumbe bayichole besebesenza ngayo imithi yokwelapha imikhuhlane eminengi.

Indawo ezinengi ezifana lamakilinika lapho okuthengiswa khona imithi zivame ukuba lamabhakane afana lalawa afanekiswe emfanekisweni esiwubonayo amabili.

Amaphilisi amanengi enziwa kusetshenziswa izihlahla zeganga. Njalo kuqakathekile ukuthi abantu balezinsuku babelolwazi ngalezi zihlahla ngoba ezinengi zakhona ziyelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Izihlahla ezinjengabopopo, ilemoni legwava ziqakatheke kakhulu emzimbeni yabantu njalo lezizihlahla zingasetshenziswa ekwelapheni imkhuhlane etshetshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuletha impumelelo lentuthuko esigabeni. Ukwakhiwa kwamadamu ngenye yezindlela uhulumende angasiza ngayo abantu lezifuyo ukuze kutholakale amanzi zkhathi zonke.

Ukuthengisa izidakamizwa okungekho emthethweni akuvunyelwa emazweni ambalwa. Njalo ukunatha izidakamizwa ngendlela eyedlulisileyo kubangela imikhuhlane eminengi emzimbeni yethu njengabantu.

Kuqakathekile ukufundisa intsha yanamhlanje ngemithi yesintu njalo eminengi yakhona ayilimazi mzimba lapho ngesikhathi isetshenziswa, eminengi yakhona iyatholakala endaweni ezinengi.